Eramizo eririmu abantu kandi omumaisho aha rutaari hariyo omusharaba, abantu bashutamire omu ntebe.

Omushaija wa boda ari aha ruguuto. Oruguuto oru rurimu emotoka erikutukura, rurimu takisi erirumu amapiki. Kandi aha rubaju rw'oruguuto hariho eicundiro ry'amajuta.

Abaana bari omu kibiina, baine ebitabo aha ntebe. Bashemereirwe emikono yaabo bagihanikire ahaiguru. Bajwaire yunifoomu, boona baboneire.

Omwana akwatsire ekitabo ariyo nairuka naaraba omu bunyaatsi buto, enyima okwo hariyo emiti kandi ajwire yunifoomu sikaati na burawuzi aine ekaito ahansi

Ekihumi ky'enjoki kikomire omumuti kirimu nikizerera kikozirwe omumbaho Kandi kiine ebigambo bikihandikirweho.

Empundu ibiri ziri omu kishaka, niziragura ziine ebyoya byingi, ziine amatu maraingwa, kandi ziri aha rubaju rw'akati kakakyenkye

Esowaani eri aha meeza kandi eriho enjuma z'omwani. Neyereka omwani ogushubwire, omwani omubisi ogutahisize na n'ogundi ogusiire guri aha suwaani erikwera.